Paɣa n bɛ o shitoɣu ni ka chinchina tamtam shitoɣu maa puuni ka paɣa maa teei doya chinchina maa shɛŋa zuɣu

Polo ni ka loori nim ayi ʒɛya ka girɛda toori tankpaɣu niŋdi di puuni zaɣ yino maa ka di pali ka bi lahi toori niŋdi zaɣ yino puuni

foto ni ka bɛ duroyi ninsalinima ka so o bari wahu do' so gbubi gbuɣinli ka gbubi sua o nuu ni.

Paɣa o koharila binyɛra o pili zipiligu ka gbubi binyɛri shɛŋa o nuuni ka ʒi shɛli o zuɣuni ka lara

Tandi n doya ka giravul ka niraba ʒɛnʒɛ nimaani ka bi shab toori panpa dinni tankpaɣu ka kom dondo nimaani ka tihi giligi nimaani

Moɣani ka girɛda kana ti daadaa binyɛra ka gbiri tankpaɣu ka tihi giligili ba nimaani ka ninsal nim ʒinʒiya

Bihi bidibi bihi bi zila kom puuni ka bi gbubi mŋana ka bi shɛba kuriya n zi kom puuni n paɣari bini yara.

niriba n-zaya ka paɣaba gbubi bɛ bihi ka do' so zaya ka ye liiga piɛlli ka shɛba ʒiya paɣa ni doo ka bɛ gbubi pipa nima bɛ nuu ni.

Nanim n laɣasi ʒiya ni bi niraba ka taapoli ʒiɛhi bɛ nimaani ka bi yino so chinchin piɛlli

Paɣa nyankuro n ʒiya ka boɣati buluu ka di ʒɛya ni boɣati piɛlli ka binyɛra tam dizuɣu ni kuripooti ka silba tam kuripooti maa zuɣu ka binshaɣu bɛ silba maa puuni